wawariba m-bɔŋɔ bɛ ʒela kuliga nangbankpaŋa wari waa bɛ nyɛla ban so binyɛhiri ka di nyɛ zaɣ'yirigira ka pili zipiliti zipili waɣila waɣila ka zaŋ binyɛhiri shɛbi shɛbi li ka di nyɛ zaɣ'ʒɛhiʒɛhi ka zaŋ binyɛhiri zaŋ sonso bɛ nyɔri ni ka bia gba ʒe bɛ sunsuuni ka ye liiga dozim ka so peto piɛlli ka shɛba mi ʒi kuɣusi zuɣu ka ŋmɛri dala maa.

Salo n-ʒeya ŋɔ ka so be bɛ sunsuuni ka wuhiri baŋsim o zaŋla o nuu n-dihi tiŋgbani ni ka zaŋ nuu dimbala maa n-teei bahi tooni ha ka ye Ghana tuuta ka salo maa kuli nyɛ ban kuli niŋ nimmɔhi n-lihiri o ka bɛ be paaki ni paaki ka be mɔri ni mɔri maa kama nyɛla zaɣ' vokahili

Da diribi n bɔŋɔ bi ku kpɛla daa tu di daa viɛnyɛlinga ka kuna ka tihi ku bɛ luɣuli kam tihi maa kama nyɛla zaɣ vakaɣa ka paɣa so ku niŋ nimmohi ʒi kpalaŋa ka kpabi bia ka gbubi tuuta n dihiri chɛna ka so mii kpabi bia ka o ni zaŋ binshaɣu kpabi bia maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka so mii ʒi binshaɣu o zuɣu ni ka di kama nyɛ zaɣ vakaɣali

Tuma shee n boŋo di nyɛla tuun shɛli din nyɛ tingbanni tuma ka loori karakara ku toori ziɣa n mali niŋdi bi tuma maa binyahari puuni ka niraba ku ʒi di gbuni n yuundiba ka ku sala tuuta ka di guba ka chɛ tulim ka bi ku ʒi di puuni

shitɔɣu puuni m-bɔŋɔ di nyɛla zuɣu maalibu shitɔɣu ni ka paɣiba ayi ʒi kuɣisi zuɣu lala kuɣisi maa kam nyɛla zaɣ' vakahili ka di diɣsi mini zuɣu maalibu anashaara binyɛra maa kuli ko n-gili luɣili kam

zaapuuni n bɔŋɔ paɣ' so n ʒɛ na maa o kpabila bia ka pa sarisabiliga ka nɛma maa kuli bɛ luɣili kam tɛbuli ʒɛya ka tulalɛɛ mini bata nim kuli tatam di zuɣ' ka o yirigi shɛli soŋ tiŋa gbani ka nɛma kuli kon gili luɣili ka niribaayi kana ni bɛ ti da nɛma maa

Linjima nima behigu shee m boŋɔ bɛ kuli nyɛla ban kuli tee gili luɣuli kam n kuli chena ka ye niɛn'sabla ka so mee ʒɛya ka nyɛ zaɣa titali ka nyɛ gbanʒeɣu ka gbibi anshaara suaɣu maa m minda ka nyɛ ŋun so jinjiɛm ʒaɣu ka ye liiga piɛlli ka so mee gba be duu puuni sa ka gba ye liiga ʒaɣu ka so jinjiɛm ʒaɣu .

Zamaatu ban ka kalinli m-bɔŋɔ ka ŋarima kuli teei gili luɣilikam ka yili piɛl'karili kuli ʒe di nyaaŋa ka Zamaatu maa ka bɛ ŋarima maa kuli mali tuutanima di kuli nyɛla tuuta piɛla piɛla.

Bihi ayi n ʒiya ŋo bi nyɛla paɣaba noli ka ŋunbala maa tiɛ ʒi tingbanni ka ŋunbala maa ʒi o zuɣu ka lori zabiri sandi ŋun ʒi tingbanni la ka ku niŋ nimmohi n zaŋ afi tim o zuɣu ni ni o loo

salo m-bɔŋɔ bɛ nyɛla paɣiba mini dabba gban'ʒɛhi ni gban'sabila ka paɣiba maa ku niŋ nimmohi n-wari wahi ka dabba maa gba ku niŋ nimmohi n-wari waa ka paɣiba maa ye neen'bihibihi ka di nye zaɣ'sabila ka so chinchina ka dabba maa ye neen'yinsi ka gba ku niŋ nimmohi n-sirigiri waa ŋɔ

Jinaduu-bɔŋɔ ka paɣiba ata nyɛ ban ʒiya ka do' yino ʒi paɣ' yino luɣili ka paɣ' yino ɡba ʒi do' yino luɣili ka bɛ zaŋ yɛduhirisi n-kpa n-kpa bɛ nɔya ka bɛ ku diri fiila ka lara ka chahira ka paɣa ŋun ʒi nudiriɡu zuɣusaa ŋɔ zaŋ niŋkpara zaŋ yo o nina ka pili zipil' karili

kuliga ni m-bɔŋɔ paɣa n gbubi zahim o gbubi la zahim o nuzaa ka gbubi zahim o nudirigu o ni gbubi shɛli o nuzaa maa nyɛla zahim titali o ni gbubi shɛli o nudirgu maa nyɛla zahimbɔbili ka ŋarim be kuliga ni di kuli nyɛla kul' karili ka ŋarim maa zuɣusaa kuli mali waayanima

Linjima doo m boŋɔ ka bɛ tam palli zuɣu ka loori nima kuli garita palli maa zuɣu ka o kuli ye o linjima niɛma maa n ʒi salo maa ni salo maa nyɛla ban ka kalinli ka paɣa so ʒi kpaŋ ha ka ye liiga ʒaɣu ka pili zipil'ʒaɣu linjima maa pilila zipil'sabiliga ka gbibi o nashaara sili mobal.

Jinaduu m-bɔŋɔ niriba ku komi ɡili jinaduu maa puuni ka ʒi n-ʒi kuɣusi zuɣu ka ninyulakpanjɔɣu zaɣ' wubinli ku yiliya ka laatinima ku deei ɡili luɣili kam bɛ yɛla neen' sabila

Jina duu m boŋɔ bɛ nyɛla bɛ niriba anu ka nyɛ gbanʒehi ka yino be dundolini ni ka nyɛ linjima ka zaŋ o nuu labisi o nyaanga ka ye liiga sheli din nyɛ zaɣa tampilim ka jina do maa mee ʒɛ zuɣusaa ka teegi o nua bahi zuɣusaa ka so ʒi o sani ka gbibi anashaara buku ka ye liiga piɛlli.

Daani m boŋɔ ka so ʒi kuɣu zuɣu n kuli niŋ ninmohi mondi saɣim saɣim maa nyɛla din tam buɣim ni daanga ni ka o kuli niŋ ninmohi monda ka bihi ayi ʒɛya n lihili o ka teebuli zaya ka adaka tam teebuli maa zuɣu ka nobila gariti di sinsaɣama ni.

Shikuru puuni n boŋo ka salo ban ka kanli ku tee gili luɣuli kam ka zaŋ anashaara binyɛra tamtam bi tooni ka karimba ʒi katiŋ ha n wuhuriba ka bi ku niŋ nimmohi n yuubkarimba ŋo ka laati nim ku ko n gili luɣuli kam duu maa kama nyɛla zaɣ piɛlli

Salo ban ka kalli m boŋɔ ka linjima nima kuli kongili luɣuli kam ka zaŋ binyahiri n taɣa taɣa ba ka tam palli zuɣu ka yino tam palli maa zuŋu ka gbibi malifa di nyɛla malifa sabliga n kuli nyaɣi palli maa zuɣu ka pili zipil'ʒehi.

Salo ban ka kalili m boŋɔ bɛ kuli tamla so daa zuɣu chena ka sheba gbibi bɛ baaji nima ka sheba mee nyaɣi bɛ baaji nima ka bɛ tam so daa zuɣu chena ka mori nyɛ din baɣi ba lala mori maa nyɛla zaɣa vakahali ka bia kuli be nyaanga n yina doli ba ka pili zipiligu.